Ibikoresho bitandukanye abanyeshure bifashisha mu vyigwa bijanye n'ubuhinga, na cane cane ibijanye n'ibiharuro. Harimwo akuma ko guharura, hakabamwo umukasi, hakabamwo uducamurongo, hakabamwo n'utundi dukoresho bifashishisha mu guca imizingi.

Ku mashure menshi yisumbuye, ndetse n'ay'intango habaho ivyumba vyo gusomeramwo ibitabo ishure ritarabikora riba risigaye inyuma, kandi riba ritararikorerafasha abana gutera imbere.

Umwuga wo kubarira n'umwuga ufasha abanyeshure izi mpuzu mubona zo kwinonora imitsi n'impuzu zabaririwe n'abanyeshure mu gihe c'ivyirwa biraboneka neza yuko aba bana nibamara guheza amashure bazokora ibintu vyishi vyiza.

Amakaramu adasanzwe yandika binini binini agenewe kwandika ku kibaho cera hakaba hari n'agahanaguzo kadasanzwe nyene gakoreshwa ku kibaho cirabura ayo makaramu akaba ari mumabara menshi atandukanye.

Umunyeshure, ariko arasubiramwo icigwa c'ibiharuro akenera ikaye i karamu, ndetse akenera n'udukoresho tumufasha guharura n'ingogana n'ingoga na canecane iyo yiga ibiharuro bimaze gukomera bimaze kuba vyinshi biramusaba rero gukoresha aho gakoresho kugirango aharure n'ingogana n'ingoga.

Utuzu twasugumwe dusa neza cane kandi twubatse ku buryo bwa kijambere dufise imiryango isize irangi ry'ubururu hejuru hakaba hari itara riboneshereza umuntu mu gihe yohakenera ari mw'ijoro.

agaharuzo gakoreshwa n'abanyeshure biga ibiharuro kano gaharuzo gafasha cane umunyeshure kugira ngo akore n'ingogana n'ingoga vyihuse kubera ko aba akoresha ibiharuro binini binini haba mu kubiteranya kubigwiza kubigabura.

Utuzu twa sugumwe twubatse ku buhinga bwa kijambere murutwo tuzu hariho ahantu ho gukarabira intoke n'amazi meza n'isabune iyumuntu avuye mu kazu kasugumwe hakaba nahagenewe guta imyanda iyo uhejeje ku karaba.

Kw'ishure ry'intango ryitiriwe ababikira bene mukama hari ibikinisho vyiza cane bifasha abana kwinezereza bikaba biri ahantu hasukuye abanyeshure barurira hanyuma bakishungurura.

Kw’ishure ry'intango ry'i Kigufi, hari utuzu twa surwumwe twagenewe abahungu, baja kwihagarikamwo, ariko utwo tuzu twa surwumwe, tuboneka y'uko ata suku dukorerwa; abayobozi b'iri shure rero bakwiye kuraba neza, kugira ngo bitazotera ingwara abana.

Ishure shingiro rya komine kibago riherutse kuronswa ingabire y'ibitabo, ubu kw iryo shure bakaba baciye bashiraho icumba co gusomeramwo ivyo bitabo kikaba kirimwo akabati karimwo iibitabo vyinshi bitandukanye.

Abanyeshuri basa neza cane bo ku ishuri ryisumbuye rya sos bari mu mwambaro w'ishure ugizwe n'amajipo asanrwasi rutoto hamwe n'udupira twera turi kw'ibara ry'urwasi rutoto bose bambaye n'ibirato vyera.

Utuzu twa surwumwe dusa neza cane, turakorerwa isuku biraboneka, kamwe karuguruye utundi turugaye, hejuru hari itara ribonesha, ku buryo uwugiye muri utwo tuzu twa surwumwe no mw'ijoro, atakibazo agira.

umuyobozi wacu ,aherutse kuturonsa umupira mwiza w'amaboko ,ugizwe n'amabara atatu iryubururu ,iry'umuhondo ,ndetse n'iryera, tukaba twari tumaze iminsi tumusaba ko, yo turonsa umupira w'amaboko.

Imyambaro abanyeshuri bambara bagiye guhabwa impamya bushobozi, igizwe n'ikanzu yirabura, inkofero yirabura, ndetse n'akandi gatambara bashira ku rutugu karimwo ibara ry'umuhondo.

Gutanga ikibazo gisoza igice c'umwaka canke, ndetse umwaka w'ishure ni uburyo umwigisha akoresha mu gusuzuma ubumenyi umwana yaronse mu gihe ari ko ariga abana rero birasaba ko bategura neza ivyo bibazo vyabo ugira berekane ko batataye umwanya.

Ibikoresho bitandukanye vyifashishwa mu myuga itandukanye bwaba ubwubatsi canke gukora amatara, ibikoresho umwana yize umwuga abwirizwa kumenya kimwe cose uko citwa nico gikora.

Ku mashure y'intango, barashiraho ibikinisho bifasha abana kwinezereza, mu gihe bari mu karuhuko hano hari ibiti tubona ko bisize ibara ry'umuhondo ,bikaba ari vy 'abana bakinira ko ibivuma.

Kw'ishure ryisumbuye ryi Muriza hari ikibuga ciza cane c'umupira w'amaboko abanyeshure barahakunda cane kubera baronka akaryo ko kwinezeza mu gukina umupira w'amaboko bari kumwe n'abandi mu gihe c'akaruhuko

Ku mashure y'intango, usanga hari ibikinisho bitandukanye, bifasha abana mu gihe c'akaruhuko kwinezereza; hano kuri rino shure rya Murambi, hari ico bita ibivuma bisize irangi iry'agahama, abana bakinirako.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kivoga n'ishure risa neza cane biboneka yuko rikorerwa isuku ku musi ku musi ryubakishije udutafari twiza cane duturiye ku ruhande rwo hejuru hakaba hasize irangi rashaka gusa n'umuhondo

Icumba c'uburaro kw'ishuri ryisumbuye ryitiriwe umweranda maritino muri ico cumba harimwo ibitanda bigerekeranye ariko biraboneka neza yuko ari icumba gisa neza gikorerwa isuku misi yose kugira ngo birinde ingwara abanyeshure

Ikibanza kinini cane gose kirimwo imeza n'intebe nyishi zitandukanye n'amabara atandukanye na hantu abantu bashobora kuja kurira canke bagakorera imanza zitandukanye.

Icumba ciza cane co gusomeramwo ibitabo kw'shuri ry'isumbuye rya mutima mweranda n'icumba kirimwo ububati burimwo ibitabo vyishi bitandukanye bijanye n'ivyirwa bitandukanye hari n'imeza hamwe n'udutebe abanyeshuri bicarako iyo bariko barasoma .

Ishure ritagira icumba co gusomeramwo ibitabo ntaco riba ririko rirafasha abanyeshure, kuko umunyeshuri ntashobora gukura ubumenyi kumwigisha gusa ,abwiza kwikorera ubushakashatsi mu bitabo.

ku ishure ry'intango ryo ku mugwa mukuru w'intara ya bubanza , hari ishure ryiza cane rwose , rifise n'ibikinisho vy'abana baja gukiniramwo bakinezereza .Biri mu mabara atandukanye uri ay 'umuhondo ur'ayagahama uri ay'ubururu uri ay'icatsi gitoto.

Ibikoresho umunyeshure yifashisha ariko ariga icigwa c'ibiharuro harimwo akuma ko guharura vyihuse kugirango umunyeshure ntatakaze umwanya akabamwo ikaramu ndetse nikaye.

Udukoresho dutandukanye dufasha abana cane cane bakiri bato barya b'imicuko kumenya ibiharuro n'indome utwo dukoresho iyo abana badufatanije baradukinisha bagakuramwo ijambo canke igiharuro

Inzu yubatse neza cane n'amatafari aturiye kuva hasi gushika hejuru. Ino nzu iboneka yuko ari inzu y'utuzu twa sugumwe, utwo tuzu tukabwiza gutandukana. Utw'abahungu ukwatwo nutw'abakobwa ukwatwo.

Udukoresho dutandukanye tugizwe ahanini n'utwo gufuta iyo umunyeshure yihenze tugakoreshwa cane cane n'abana bakiri bato abana bakiri imicuko bacandikisha amakaramu y'igiti.

Umupira w'amaboko usa neza cane n'umupira mu shasha umuyobozi w'ishure ryacu aherutse ku tugurira kuko twari twamusavye ko tuwifuza rero twagiye tubona awu tuzanira tugiye gutangura ku wukina tunezerewe

Ibikinisho bifasha abanyeshure mu gihe bari mu karuhuko nivyo baza barazunguriza bikaba biri mu mabara atandukanye ivyumuhondo ivyurwatsi rutoto ibitukura ndetse n'ibisa n'ubururu.

Icumba co gusomeramwo ibitabo ndetse n'abana b'imicuko bashobora kuja gukiniramwo udukino, kirimwo ibintu bitandukanye bifise amabara atandukanye ay'urwasi rutoto ay'agahama ay'ubururu eka nayandi.

Ibivuma vya kijambere twebwe kera tugikura twaja kuyivuma ku biti vyo mw'ishamba ariko ku mashure y'ubu usangaho ibivuma bikozwe mu buhinga bwa kijambere abana bakinezereza.

udukoresho dutandukanye twamabara y'ubwoko bwose dufasha abana bakiri bato cane cane abana b,imicuko bacimenyereza bataratangura umwaka wa mbere w'amashure y'intango.

Icumba ciza cane co kwishure ryisumbuye rya mutima w'ubwitonzi kuri iryo shure bashizeho ico cumba kugirango gifashe abana mu kwinonora imitsi no mugukora imyimenyerezo ngorora mubiri kikaba ari cumba gifise ibikoresho bikwiye.

Ikibanza ciza cane co kw'ishure ryitiriwe ababikira bene berenadeta kino kibanza ni ikibanza gituma abana cane cane ab'imicuko bimenyereza gukina inkino zitandukanye harimwo zo gushunguruka.

Ibitabo vy'inshi cane biri mu cumba co gusomeramwo ibitabo kw'nishure ry'intango ryitiriwe umweranda Yohakimu abanyeshure rero basabwa kuzabaraja muri ico cumba kugirango basome bitabo bungura ubwenge.

Ibikoresho vyinshi bitandukanye bijanye no gukora umuyagankuba umunyeshure yiza ico gisata ibi vyose ababizi akamenya akamaroka kimwe kimwe cose akamenya no kugikora mu gihe gipfuye.

Kw'ishure ryisumbuye rya mutima mweranda nta munyeshure aza n'ibikoresho vyiwe ibikoresho vyose babisanga kw'ishure bagaheza bakariha amafaranga ajanye n'ibikoresho babahaye.

Ishure ryisumbuye rya mu Hweza haboneka uruzitiro ruzitiye iryo shure hakaba hari n'imodoka zibiri murizo imwe ikaba isa n'ubururu iyindi nayo ikaba yirabura

Ibikoresho bitandukanye umunyeshuri yifashisha mu cirwa c'ibiharuro harimwo udukoresho dutandukanye haba uduca murongo utwo guca umuzingi utwo gupima imfuruka ungororo ti.

Ibikoresho bitandukanye bijanye no gukora umuyagankuba ibi n'ibikoresho umwana yiga igisata c'umuyaga nkuba abwizo kumenya kimwe cose ukwaco nico gikora kuko nivyo bakunda gukoresha iyo hagize aho baja gukora umuyagankuba

Mu cumba co gusomeramwo ibitabo habamwo ibitabo vyishi vy'ubwoko butandukanye ivyo bitabo biraheza bigafasha abanyeshure mu gukora ubushakashatsi ndetse bikabafasha no kungura ubwenge kuko badashobora kumenyera vyose mw'ishure

Icumba c'ubushakashatsi ku ishure ry'isumbuye ryitiriwe umweranda Tereza muri ico cumba habonekamwo ibikoresho bitandukanye imeza zera n'intebe z'ubururu abanyeshuri bicara ko iyo baje gukora ubushakashatsi.

Ku kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe intwari kirimwo utwatsi dusa nurwatsi rutoto hirya no hino ku mpande baratunganije ahabera amahiganwa yo gusiganwa hakaba hari mw'ibara ritukura.

Ivyirwa bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi n'ivyirwa bigezweho muri kino gihe Minani yiga ivyo vyigwa none arashobora gukora ibintu bitandukanye umuntu atotahura atavyize

Icumba c'uburaro co kw'ishuri ryisumbuye ryitiriwe aba bikira bene tereza kirimwo ibitanda bitari bike bigerekeranije bibiri bibiri kandi biboneka yuko hakorerwa isuku ku musi ku musi.

Icumba co gusomeramwo ibitabo kw'ishure kaminuza ry'uburundi harimwo ibitabo vyinshi bitandukanye bivuga ku bijanye n'ivyigwa nka vyose vyigishwa muri iyo kaminuza, ndetse no mu gihugu ibirorohera rero abanyeshure bahejeje amasura lure ya kaminuza gukora ubushakashatsi.

inkofero yo kwikingira impanuka, ino nkofero ikunda kwambagwa n'abafundi batandukanye baba abubatsi canke abakora ibijanye n'umuyagankuba, abanyeshure biga muri mwenivyo bisata nabo nyene bakaba bakunda kwambara mwenizo nkofero.

Ibikoresho vyifashishwa mu cirwa c'ibiharuro vyose hamwe biba biri mukabweta karimwo uducamurongo ikaramu y'igiti uducamuzingi eka n'utunid dukoresho two gupima imfuruka ngororotsi

Icumba c'uburaro co kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe mutagatifu Polo, ni icumba ciza cane kirimwo isuku, ibitanda biragerekeranije bibiri bibiri, bikaba bishasheko amashuka meza cane arimwo ibara ry'ubururu.

Muri kino gihe, hasigaye hariho udukoresho abigisha bifashisha mu guhanagura ikibaho, tukaba ari udukoresho dukozwe mu buryo bwa kija mbere, duhanagura neza ikibaho kigasa neza, umwigisha akabandanya yandika ibisomeka, kugira ngo abanyeshuri babibone neza.

Mu cigwa c'imenyeshantara, abanyeshure bo mu mashure y'intango, bariga ingene umubiri w'umuntu wubatse n'ibiwugize, ivyo rero bigatuma, bashobora kumenya ingene babungabunga umubiri wabo.

Iicumba kininiya cane kiboneka yuko ari cumba c'amanama, kirimwo imeza nyinshi ndetse n'intebe nyinshi bishoboka ko kw'ishure hari hagiye kubera inama y'abavyeyi.

Ishure ryisumbuye ryiza cane rwose ryitiriwe umweranda mikayeri n'ishure ryubatswe mu buryo bw'igorofa rikaba risize irangi rishaka gusa n'umuhondo n'ayandi marangi yera.

Ibikoresho bitandukanye bijanye no gukora umuyagankuba umunyeshure yize ico gisata niwe ashobora kumenya intsinga izarizo zose nico zikora ndetse n'ibikoresho vyose ku buryo habaye ugucika ku muyagankuba amenya igikoresho akoresha n'uburyo agikoresha.

Isomero ryiza cane gose risharije n'ibishushanyo bijanye n'ivyigwa abanyeshuri biga muriryo somero harimwo imeza ku meza yose hakaba hariho intebe n'isomero ripanze neza kandi rikorerwa isuku.

Abana bakiri mu mashure y'abana b'imicuko bataratangura amashure y'intango, babwirizwa kumenya indome zitandukanye izivuga n'izitavuga kuburyo bageze mu mwaka wa mbere w'amashure y'intango bitabagora.

Icumba c'ubushakashatsi kw'ishure ryitiriwe Umweranda Karori, ni cumba biboneka ko giteguye neza kandi gikoregwa isuku, ibikoresho bibabibitswe mu bubati umwigisha akabikurayo iyo baje gukorera muri ico cumba.

Ibikoresho umunyeshure akenera iyo agiye gutangura umwaka w'ishure. Umunyeshure rero agomba kuraba ko ibikoresho vyose abifise imbere yo kuja kw'ishure, kuko bikenegwa mu vyigwa bitandukanye.

Ibikoresho abana biga ibiharuro bifashisha, harimwo agakoresho ko guharura, guteranya, kugwiza, gukuramwo n'ibindi; hakaba n'ibindi bikoresho bifise amabara atandukanye nk'umuhondo, ubururu, hamwe n'iry'agahama.

Kw'ishure ryisumbuye rya Nyabiharage hari utuzu twasugumwe twubatse neza cane dusa neza iyo umuntu atugiyemwo ntiyicura kwandura ingwara kuko tuba dukoze neza kandi dukorerwa isuku iminsi yose .

Akazu ka sii ugumwe ko ku buhinga bwa none, ariko ako kazu nta muryango uboneka vyari bikwiye yuko kabakari ahantu hihishije hashobora kuugagwa mu gihe umuntu akiye kwiherera.

Amakaramu menshi cane harayatukura ayo uguwatsi rutoto ayo ubururu n'ayarimwibara ryirabura mu bikoresho abanyeshuri batwara kw'ishure hagategezo kubamwo amakaramu y'ubwoko bwose.

Icumba c'ubushakashatsi gikoreshwa mu vyigwa vy'ubuhinga muri iki cumba, n'icumba gisa neza kirimwo ibikoresho bitandukanye ndetse nibi shobora gutanga umuriro mu gihe hari bikeneye kubanza gushushwa kugirango bikoreshwe.

Ishure ryisumbuye, ryo mu Gihosha, mu gisagara ca Bujumbura; ni ishure ryubakishije, amatafari ahiye, kuva hasi, gushika hejuru; inyuma y'uruzitiro, hakaba hari ikibuga ciza cane, giteyemwo utwatsi, tw'urwatsi rutoto.

Icumba c'uburaro co kw'ishure ryisumbuye ry'i kanyinya harimwo ibitanda bitatu biriko imisego, ariko bidashashe ni icumba biboneka yuko gikorerwa isuku, ariko ata abanyeshure barimwo bishoboka yuko bake giye mu bura.

Kw' ishuri ryisumbuye rya nyabikere ,hari ikibanza ciza cane catunganijwe ,bagiteramwo n'utwatsi tumeze neza ,tukoregwa n'isuku iminsi yose ,aho niho abanyeshure bashaka kuruhuka baja kuruhukira.

Icumba c'ubushakashatsi mur'ico cumba nta banyeshure barimwo nta n'ibikoresho tubona, nicumba coshobora kuba gihejeje gukorerwa isuku kuko n'intebe ziri munsi y'imeza, ibikoresho navyo bikaba bibitse mu bubati.

Udukoresho abanyeshuri biga cane cane ibiharuro bifashisha tugizwe n'akamashini ko guharura bifashisha mu guharura haba guteranya kugwiza, kugabura, eka n'ibindi, hakaba n'amakaramu atandukanye.

Intebe nyinshi, zipanze mw'isomero ku murongo neza, hagati yazo hari inzira bashobora gucamwo, n'umwigisha agashobora gushikira umunyeshure wese bimworoheye; ni isomero biboneka y'uko ririmwo n'umuyagankuba, abanyeshure bagashobora kwiga no mw'ijoro.

Ikibanza kinini cane co kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe mu tagatifu paul muri ico kibanza harimwo imeza nyishi n'intebe nyishi cane bishoboka yuko ariho abanyeshure barira hakaba hariho n'amadirisha meshi atanga umuco ukwiye

Mw'isomero umwigisha atigezwe kumenya ingene apanga ibikoresho vy'abanyeshure bimwe vyose ukwavyo bikabiri ku murongo muri no somero hari ububati butandukanye umwigisha yapanzemwe ikoresho vy'abanyeshure.

Ivyigwa bitandukanye vy'ubuhinga abanyeshuri bamashure yisumbuye iyo bagiye gutangura umwaka w'ishure bategerezwa gutekanya amakaye ajanye n'ibo ivyigwa uko ari bitandatu bijanye n'ubuhinga.

Ku mashure yisumbuye, na cane cane ayafise uburaro, haba hari ibibanza vyagenewe kwogeramwo umubiri wose; ivyo bibanza bibwirizwa kuba bisa neza, hano tukabona hari ibibanza vyo kwogeramwo, bisize n'ibara ry'ubururu.

Akazuka si ugumwe kubatse neza, kandi bboneka yuko gakorerwa isuku ku mashuri rero ni vyiza yuko haba utuzuku twa si ugumwe dusa neza kugira ngo ntidutera ingwara abanyeshure.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe mutima mweranda riri ibujumbura ,n’ishure rifise ibibuga vyiza cane ndetse rikagira n'aho imodoka zishobora guhagarara ,tukaba tubona harimwo n'imodoka iri muri ico kibuga.

Igikoresho gikoreshwa n'abafundi batandukanye kino gikoresho gikunda gukoreshwa canecane n'abafundi b'amazi canke bo mu muyaga nkuba bakagikoresha bakata intsinga canke baterateranya imiringoti.

Icumba c'uburiro, co kw'ishure ryisumbuye, ryitiriwe umweranda martino; ni icumba gisa neza cane, kirimwo n'intebe nziza cane, biboneka yuko abanyeshure, bariko barafungura, bafungura bisanzuye.

Inyigisho za none zibwiza gukoresha ubuhinga bugezweho kino ni igikoresho umwigisha yifashisha ariko arigisha abanyeshure akoresheje imashini nyabwonko kugirango azarabereka amashusho ndetse vyorohe gukurikira icigwa.

Ishure ry'intango ryarugwiza ,imbere y'iryoshuri ,hari ikibuga c'umupira ,kirimwo utwatsi ariko hakaba n'uruhande utwatsi twavuyemwo, kubera ko abanyeshure bakunda kuhakinira.

Kw'ishure ryitiriwe SOS ry'Ibujumbura, barafise icumba bigiramwo ibijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Ni icumba ciza cane kirimwo imashini nyabwonko zitandukanye, zikaba ziteretse kuma meza, hakaba hari n'intebe abanyeshure bicarako iyo baje gukoresha izo mashini.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe mweranda kizito ,n'ishure ryubatswe mu buhinga bwa none ,rikaba ari igorofa rigeretse kabiri, hagati y'amasomero hari n'ibiti bitanga akayaga ,ndetse rikaba r 'ishure riboneka yuko rikora isuku kenshi.

Inkofero abafundi bakunda kuyifashisha, iyo nkofero ikoreshwa cane cane n'abubatsi kugira ngo birinde impanuka ,abanyeshure biga ivy'ubwubatsi rero bakaba basabwa na bonyene kuba bafise mwe n'izo nkofero.

Isomero ryiza cane ryo kwi shure ryisumbuye rya murambi ya kabiri muri iryo somero harimwo intebe nziza cyane rikaba risize n'irangi ryiza hejuru hari icuma gitanga akayaga mu gihe hari ubushuhe bwinshi.

Igikoresho gikoreshwa mu kigo c'ibiharuro na cane cane mu gucapa kigakoreshwa cane cane mu gucapa ibicapo bifise imfuruka ngororotsi nk'urukiramende canke ikwadarato.

Agakoresho gakunze gukoreshwa kwa muganga gafasha mu gupima umuti kugira ngo ntibakoreshe umuti urenze urugero bivanye n'ubugiye kubufata bakaraba cane cane imyaka n'ibiro.

Umwigisha mwiza kugira ngo abanyeshuri b'iwe bavyumve neza arabajana mu cumba c'ubushakashatsi no kwimenyereza, ivyo abigishije mw'ishuri akanabibereka n'ingene bikorwa, gutyo abanyeshuri bakavyibonera bakabona kubifata neza.

Icuma citwa rugagamisha ni icuma abashakashatsi bakoresha iyo bari ko baraba utuntu duto duto, kubera ko gica kitugira bininiya bagashobora kwibona gikoreshwa canecane n'abaganga.

Icumba c'ubushakashatsi no kwimenyereza kw'ishure ryisumbuye rya mutima mweranda n'icumba kiri mw'ibikoresho vyishi cane gose bifasha abana iyobaje ku gikoreramwo kugira ngo banonosore ivyo bize mw'ishure.

Abanyeshure iyo bariko barakora ubushakashatsi birashika bagakoresha n'umuriro kino cuma rero n'icuma gitanga umuriro bakoresheje uburyo bw'umwuka abanyeshure bagaheza rero bagakora ubushakashatsi bwabo.

Icumba c'ubushakashatsi no kwimenyereza kirimwo intebe zitandukanye hakabamwo n'ibindi bikoresho ariko vyishi biba bibitse mu bubati kugira ngo abana batavyonona umwigisha araheze akabisokorora mu gihe bagiye gukorera murico cumba.

Icupa ririmwo umuti wica ubukoko n'imigera itandukanye rino cupa rikunda gukoreshwa kwa muganga ariko kandi rishora gukoreshwa nuwari we wese akaraba intoke kugira ngo yice imigera itandukanye

Igikoresho, gifasha mu guhoma ibintu bitandukanye, nk'impapuro, haba ari nko kuzimanika ku mpome, aho abantu bashobora kuzisoma; ni igikoresho abanyamabanga b'amashure, canke n'abayobozi, bifashisha iyo bagomba kumenyesha amatangazo atandukanye, bikenerwa ko bayamanika.

Icumba c'ubushakashatsi no kwimenyereza co kw'ishure iwacu kimeze neza cane hari suku ibikoresho vyose bibikwa mu bubati iyo tugiye ku gikoresha umwigisha aradufasha gukura mu bubati ivyo dukeneye.

Muri kino gihe ni vyiza yuko abana bamenyerezwa ivyirwa ngurukana bumenyi hakiri kare kuko arivyo bifasha kugira ngo umunyeshuri atera imbere mu bwenge yongere amenye gukora n'ubushakashatsi

Udukoresho dutandukanye dufasha abanyeshure n'abigisha mu vyigwa bitandukanye na cane cane ibiharuro tubonamwo umukasi uducamurongo amakaramu y'igiti hamwe n'amakaramu y'irangi.

Icumba cukwimenyerezamwo ku banyeshure biga igisata co guteka kw'ishure ryisumbuye rya kibumbu biraboneka yuko gifise ibikoresho vyinshi bitandukanye umunyeshure yize kuri iryo shure akaba asohokana ubumenyi bukwiye.

Umwigisha yitwa kembo n'umwigisha karuhariwe mu vyigwa by'ubushakashatsi imbere yo kuja kwigisha arabanza gakora ubushakashatsi agakoresha n'icuma rugagamisha kugirango arabe neza ivyo agiye kwigisha.

Abantu bize ivyu buhinga baratangaje nukuri winjiye muri iki cumba atakintu ubiziko ntiwomenya icugiye gukorayo reka ntiwomenya ningene ubikora ariko umuntu yavyigiye wewe akize kwinjira acamenya aha hera naha hereza.

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umutima w'ubwitonzi hari icumba c'uburaro ciza cane kirimwo isuku ibitanda ni bibi bibiri bigerekeranije bikaba bisize ibara ry'ubururu.

Icumba c'ubushakashatsi gisa neza cane kirimwo imeza zitandukanye kikaba kiboneka yuko kirimwo isuku abanyeshure iyo bahejeje kugikoreramo biboneka y'uko bakora bisanzuye.

Agakoresho gakoreshwa mu bushakashatsi mu mashure yisumbuye, kano gakoresho gakoreshwa mu bijanye no gupima amazi canke ibindi bintu baba bagomba kuvanga kugira ngo barabe ko batarenze urugero.

Mu biro vy'umunyamabanga w'umuyobozi wo kw'ishure ryacu, ibikoresho vyose bibabipanze neza, ku buryo vyoroha yugiye kurondera ica ngombwa, rwaba urupapuro ndangamanota biroroha ku rutora n'ahuba wahize haciy'igihe kininiya.

Kw'ishure ryisumbuye yitiriwe umwami kazi w'intumwa hari icumba ciza cane co gusomeramwo ibitabo ibitabo bikaba bipanze neza mu bubati ndetse bikaba vyoroshe ko umunyeshure atora igitabo yifuza bitamugoye.

Icumba co gusomera mu ibitabo ku ishure yisumbuye bya mutima mweranda hari ibitabo vyinshi bipanze neza mu bubati ndetse akaba n'utuyira duca hagati y'ububati kugira ngo vyorohe umwana ariko arondera igitabo yifuza.

Amakaye meza cane abigisha bifashisha; agizwe n'amabara atandukanye, ari ay'umuhondo, ay'urwatsi rutoto, ay'ubururu eka amabara yose; ayo makaye rero akaba atuma bashobora kubika neza ivyo baba bigishije.

Ibikoresho bitandukanye vyo gukora umuyagankuba n'ibikoresho bikoreshwa cane cane n'abize uwo mwuga kuko utawize ntiwomenya ivyo arivyo ingene bikora na vyari bikenerwa.

cumba co gusomeramwo ibitabo mw'ishure ryisumbuye ryo mu Kajaga ntihaboneka aho abanyeshure bicara iyo baje gusoma ibitabo ariko gusa biboneka yuko ari ibitabo bipanze neza vyorohera umunyeshure gutora igitabo iyaje gusoma

Urutonde rw'ivyigwa abanyeshure biga mu mashure yisumbuye. Umunyeshure wese agiye mu mashure yisumbuye abwirizwa kumenya ivyigwa agiye kwiga, bikamufasha rero kwitegura mu bikoresho: nk'amakaye n'ibindi bikoresho bizokenegwa mu cigwa cose.

Udukaye dutandukanye turi mu mabara menshi uri utwugwasirutoto utw'umuhondo udutukura utw'ubururu eka amabara yose n'udukaye dukorosheje gufatiramwo neza ibyigwa.

Mu mashure yisumbuye, abanyeshure biga ivyigwa bitandukanye, muri ivyo vyigwa harimwo cane cane ivyigwa vy'ubuhinga; ivyo nivyo bifasha umunyeshure ahejeje amashure yisumbuye, kubandanya kaminuza, yiga ivyigwa bijanye n'ubushakashatsi.

Ikibuga ciza cane co kw'ishure ryisumbuye rya mutima mweranda murico kibuga harimwo abanyeshure bariko barakina bikaboneka ko iruhande y'ikibuga hari biti vyishi kandi birebire bifise amabara y'urwatsi rutoto.

Amakaramu y'igiti, ari mu mabara atandukanye; ayo makaramu ni ayifashishwa mu cigwa co gucapa, bigatuma umwana ashobora gucapa ibintu vyiza, akabisiga n'amarangi atandukanye.

Kwigisha abana ukoresheje ibicapo birafasha abana, kandi barabikunda cane barashobora kuraba igikoko wacafye bakamenya ico arico ndetse bakamenya no kucandika kuco nabo bagaca babimenyeraho.

Ingwa nyinshi cane ziri kukantu kameze nk'agasahani n'ingwa zifise amabara atandukanye harimwo, izurwwatsi rutoto, izitukura, izubururu, izumuhondo izinginagina, n'ingwa zifasha cane abigisha n'abanyeshuri.

ishure ry'abana bakiri bato b'imicuko, imbere yiryo shure hari ahantu abana bashobora kwicara canke ndetse n'abakuze iyo bazanye abana canke iyo baje gutora abana, nikibanza kirimwo utwasi dusa neza dufise ibara ry'ugwatsi rutoto.

Ingwa ni igikoresho abigisha bakoresha misi yose izo ingwa zirimwo izibara ritukura izo ubururu izo urwatsi rutoto izi ishaka gusa n'umuhondo izo ngwa rero ziratuma abana babona neza ivyo umwigisha, ariko arandika.

N'ibikinisho bitandukanye bifasha abana bato bato na cane cane abana b'imicuko bakahamenyera amabara atandukanye kuko ubiravye neza ntabara na rimwe ribuze muribi bikinisho biri ngaha

Impapuro zo guhoma umuyobozi w'ishure canke umunyamabanga wiwe bifashisha iyo bariko baramanika amatangazo atandukanye ku ruhome zikaba ziri mw'ibara risa n'umuhondo.

Ibikoresho vy'ishure bitandukanye harimwo: umukasi, udukaye, eka n'ibindi bikoresho vyifashishwa, harimwo nk'amakaramu y'igiti, eka n'ibindi bikoresho biri mu mabara atandukanye.

Udukoresho bifashisha, mu vyigwa c'ibiharuro, n’udukoresho two guca imirongo ,turi mu mabara atandukanye, hari utw'umuhondo ,utw' icatsi kibisi ,utw'ubururu, n'utundi.

Icumba c'isomero gitatse amabara menshi cane ayugwatse rutoto ,ayo agahama ,ayo ubururu eka n'ayo umuhondo biboneka yuko ari isomero ry'abana b'imicuko.

Amakaramu y'igiti menshi cane abanyeshuri bifashisha mu gihe bariko baracapa, habonekamwo ay'amabara menshi ashoboka ubururu, umuhondo ugwatsi rutoto, ayera eka n'ayandi n'ayandi.

Umunyeshure mwiza asubiramwo ivyirwa iyashitse muhira Kamariza yiga mw'ishure ryisumbuye mu mwaka w'icumi akaba ndetse ariko arategura ikibazo ca leta iyashitse mu hira ntakindi akora atari gusubiramo ivyirwa.

Ku mashure y'intango, naho nyene, basigiye bashiraho, ivyumba vyo gusomeramwo, ibitabo; kuri rino shure, hari icumba, co gusomeramwo ibitabo, kigizwe n'ububati bwinshi, n'ibitabo vyinshi, bitandukanye; hari kandi, n'imeza uwujejwe ico cumba, akorerako.

Kugirango umwana amenye gusoma no kwandika ikirundi birasaba ko abanza kumenya indome zigize ijambo uyu mwigisha ara ricagagura kugirango yerekane indome zigize ijambo ubukene .

Kimwe mu bikoresho bikoreshwa mu gihe amazi ya kenye n'i kibido kino kibido kirafasha cane mu gihe amazi ya kenye, kuko ari co baja kuvomamwo ivyo bikunda gukenerwa cane cane ku mashure afise uburaro.

Kw'ishure ry'intango ryitiriwe umweranda aroyizi ni ishure ryubatse neza cane rikaba rifise n'uruzitiro hagati hatewemwo n'ibiti bitanga akayaga kuri iryo shure, kandi hakaba hari n'ikibuga kininiya abanyeshure bakiniramwo bakinezereza.

Intebe nyinshi cane ziri mw'isomero. Kw'ishure ryisumbuye rya Randa, nta banyeshure baboneka muri iryo somero kubera ko bamaze gutaha. Ariko batashe bahakoze isuku, bazipanze neza.

Abanyeshure biga kw'ishure ritoyi rya Nyabikere, bariko barataha; bageze ahantu mu gikumba c'ibiti, bakaba bagenda baratera inkuru, baganira kuvyo bigiye kw'ishure, no kuvyo babonye kw'ishure uno munsi.

Abana baciga mu myaka yo kwimenyereza y'imicuko barigira ku bishushanyo bitandukanye kugira ngo bamenye ibijanye n'impuzu abantu bambara hano haboneka imipira amakabutura amashesheti eka n'uduhuzu two musi.

Iyo umwaka w'ishure urangiye abanyeshure barakora ibibazo ivyo bibazo nivyo bituma basuzuma neza ko batahuye neza ivyo bize umwaka wose abanyeshuri rero babwizwa gutegura neza ibibazo birangiza umwaka.

Ishure ry'intango ry'igatara mu ntara yakayanza ni ishure risakaje amabati asize ibara ritukura rikaba ryubakishije amatafari ahiye rigizwe n'amasomero menshi atonze umurongo imbere yaryo hakaba hari ikibuga kininiya abaa nishuro bakinilamwo.

Mw'isomero umwigisha amenya gutunganya intebe yiwe n'imeza yiwe ku buryo abanyeshure aba abaraba neza na bo bakamuraba neza muri irisomero biraboneka yuko umwigisha yabikoze neza.

Ishure ry'intango ryo mu Kabezi n'ishure ryiza cane ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru inzugi zaryo n'icuma nkuko boneka mu mwaka wa gatatu abanyeshuri bakaba biga banezerewe.

Ikibazo giheze umwaka w'ishure co gucapa umunyeshure yacize neza ntibimugorana gatoyi kuko n'icigwa gifasha umwana guserura ivyiyumviro vyiwe abicishije mu bicapo.

Agakoresho kifashishwa n'abanyeshure biga ibiharuro kakabafasha guharura n'ingoga na n'ingoga vyaba ivyo ku gwiza guteranya ku gabura no gukuramwo ni mugihe abanyeshuri baba basiganwa n'umwanya.

Ahantu hakoranira abantu benshi, nko ku mashure, birakenerwa y'uko haba utuzu twa surwumwe rusangi, ariko kandi utwo tuzu twa surwumwe, tugomba kuba dukorerwa isuku, ndetse tukaba twugarwa iyo umuntu agiye kwiherera.

Ishure ry'intango ryitiriwe ababikira bene Mariya, ni ishure ryiza cane ryubatswe mu buryo bw'igorofa. Inzugi ni iz'icuma, zikaba zisize irangi ry'ubururu, hirya no hino naho hakaba hateye ibiti bizana akayaga n'agatutu.

Abanyeshure bo mashure y'intango, iyo bamenyereye gukorera mu migwi, birabafasha cane gutahura ivyo bize, kuko mu mugwi niho baheza bagafashanya, umwe wese agasigurira mugenzi we, gutyo bose bakavyumva kumwe.

Kw'ishuri ryisumbuye rya Butanyerera hari igiti ciza cane gisagaraye ico giti nico abanyeshuri bugamamwo akazuba mu gihe ca saa sita kuko usanga hari izuba ryishi cane bigatuma abanyeshuri baruha mu mutwe.

Amarangi atandukanye hamwe n'udukoresho two gusiga nivyo abana bifashisha bari mu cirwa co gucapa biraheza bikabafasha mu gusiga ivyo baba bacafye bigaheza bigasa neza

Ishure ry'isumbuye ryo mu Rumeza n'ishure ryiza cane ryubatswe ku buhinga bwa none hakoreshejwe ivyuma biramba hamwe n'amatafari ahiye imbere y'amashure hakaba hari imbuga nziza.

Abanyeshure biga mw'ishure ry'imyuga ry'imutumba, bakora ibintu bitandukanye abanyeshure bize mu gisata co kubarira bakaba bariko barerekana impuzu babaririye mu gihe bariko bariga.

Abana bakunda gusoma ni bo bana bakura baza ubwenge ni viza ko ku mashure y'intango, ndetse no ku mashure y'imicuko bamenyereza abana gusoma hakirikare.

Mu burundi inyigisho zitangwa mu rurimi rw'igifaransa, ariko naho biruko n'icongereza nticasigaye inyuma kuko abanyeshure baragikenera, bikaba biboneka yuko muri kino cigwa c'icongereza abanyeshure bariko bariga ibijanye no gukingira isi.

ishure ry'intango ryubatse mu buryo bwa kijambere bw'igorofa, ni ishure ryubatswe n'abihebeye imana muri wa mugambi wo gukorana na leta n'abihebeye imana kugirango bateze imbere igisata c,indero.

Igikoresho kimeze nk'umukubuzo cifashishwa mu kugira isuku kimanitse ku giti ha ruhande y'uruhome rwubakishije amatafari ahiye biboneka neza yuko bari bahejeje gukora isuku.

Kw'ishure ryisumbuye rya Ngagara, hari ikibuga kininiya cane gose gisa neza, gisizemwo n'isima. Ni ikibuga gifasha abanyeshure, eka n'ababa hafi y'iryo shure bacifashisha bakaja gukina.

Iyo umwana w'umucuko atangujwe ishure hakirikare biramufasha kumenyera ivyigwa, akazotangura neza na neza umwaka wa mbere amaze kumenya ibitari bike ,ivyo bituma umwana atera imbere mu bwenge hakirikare.

Amakaramu menshi cane y'amabara atandukanye ariko yiganjemo cyane cane amakaramu y'ubururu kw'ishure rero habaho amakaramu menshi bashobora kuzabatiza abanyeshure hagize uwayibagiye canke uwayitaye.

Icumba c'ubushakashatsi kirimwo imeza zitari nke ku meza zose hakaba hariho n'intebe ivyo bifasha abanyeshuri iyo baje gukorera murico cumba kuko bakora bisanzuye umwe wese yicaye ku ntebe yiwe

Isomero ryiza cane ryo kw'ishure rito yitiriwe umweranda poul nisomero risa neza cane rikorerwa isuku ririmwo n'amatara meshi bituma abanyeshure babona umuco ukwiye mu gihe bariko bariga.

Uno munsi kwishuri iwacu hari umunsi mukuru w'ishure, abanyeshuri bose barateguye utuntu bamanitse tujanye n'ivyo bagiye barakora mu mwaka wose w'ishure, biraboneka neza yuko ari abana biza ibintu vyinshi bitandukanye vyabafashije.

Isomero ririmwo intebe, n'imeza bitandukanye ,muri iryo somero ikibaho gifise ibara ry'urwatsi rutoto, rikaba ari isomero rikoregwa isuku kenshi ,kuko biboneka yuko atamyanda irimwo.

Umwigisha ,afise mu ntoke ingwa, z'amabara atandukanye ,izo ngwa nizo yifashisha, mu gihe ariko arandika ku kibaho ,kugira ngo abanyeshure bashobora kubona neza, ivyo yanditse ,iyakoresha amabara atandukanye.

Ishure ryisumbuye rya nyarunazi n'ishure ryiza cane rifese amasomero yubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ndetse imbere rikaba risizemwo n'isima bituma abana batishafuza iyo bariko barakina kuri iryo shure.

Ibikoresho n'ibintu bitandukanye bikoreshwa cane cane mu cirwa c'ibinyabutabire abanyeshure biga murico gisata nibo baba bazi kimwe cose ico gikora nimba ari ku bivanga bakamenya urugero babivangako.

Ikaramu n'ikaye biri ku meza, uwu munyeshure, ni umunyeshure biboneka ko yandika neza mw'ikaye; iyo umunyeshure yandika neza rero, bimufasha kuvyiga neza bitamugoye, kuko aba abibona neza.

Ishure ry'intango ryo mu gihosha, mu gisagara ca bujumbura, n'ishure ryubatse ku buryo bwa kijambere ,mu matafari ahiye, rikaba rigeretse kabiri rifise n'inkingi zisize irangi ry'ubururu.

Miburo na Berahino biga mu mwaka wa gatanu bambaye umwambaro w'ishure wa kaki bakaba bashitse kw'ishure hakiri kare kubera ko bakunda kwiga mu gihe bashitse rero baca baba barafashanya mu gusubiramwo ivyirwa baraye bize.

Abana b'imicuko batanguye kuza kw'ishure kwimenyereza bafise amasaho abarengeye ariko mu misi iri imbere bazoba bamaze gukura bakazotangura umwaka wa mbere w'amashure y'intango bamaze kumenyera.

Abana bo mu gisata c'amashure y'imicuko bariga imyambaro itandukanye biga ibijanye n'ivyabantu bambara nk'imipira, amashesheti, amakanzu, inkofero n'uduhuzu two munsi.

kw'ishuri iwacu, iyo uhashitse ntushobora kuzimira, kuko uba ukihashika ugasanga ivyandiko bitandukanye; hari ibiba birimwo amatangazo, hari ibiba vyerekana inzira ucamwo bivanye n'aho ugiye.

Amakaramu y'igiti meshi cane ari mw'bara ry'ubururu ayo makaramu nayo abanyeshure cane cane bakiri bato barya b'imicuko bifashisha iyo bahejeje ku yakoresha umwigisha aca yegeranya akayababikira ku girango ntibayate .

Mu vyigwa abanyeshure biga na canecane abakira bato b'imicuko hariho kumenya ibikoresho bikoreshwa mu nzu aha abanyeshure bakaba bariko bariga ibikoresho bijanye no guteka.

Isaho ifasha abanyeshure na cane cane abiga bataha ibariisaho niniya ashobora gushiramo amakaye n'ibindi bikoresho akayiheka ku mugongo akabitwara bitamuremera.

Iyo umwigisha ariko arigisha icigwa c'ibiharuro biramusaba kwereka abana utuntu bashobora kwifashishisha kugira ngo bimworohere guharura no guteranya ivyo rero birashobora gufasha umwana gutahura neza ico cigwa.

Isomero ryo mw'ishure ryisumbuye hari imeza zimeze neza cane intebe na zo zikaba ziri mw'ibara ryirabura hejuru hasa neza hakaba ndetse harimwo n'amatara atanga umuco ukwiye.

Isomero ririmwo intebe atari nyinshi cane, ariko n'izirimwo zose ntizipanze neza, nisomero biboneka yuko abanyeshuri batashe badapanze ibikoresho vyabo, ndetse bakaba basize batarikoreye n'isuku.

Isomero ririmwo intebe z'abanyeshure nkeyi cane n'ikibaho kidahanaguye neza ibabikwiye yuko ikibaho gihanagurwa neza kugira ngo umwigisha yandike ko ibisomeka vyorohera abana kubisoma.

Intebe zitondetse neza mw'isomero hagati yizo ntebe hacamwo akayira umwigisha ashobora gucamwo ariko arasuzuma ko abanyeshure bariko bariga neza ndetse anabakosora no kumyimenyerezo aba yabahaye.

kw'ishure ry'intango ry'ingoma ni mu gitondo abanyeshure bariko baraza kw'ishure mu kibuga kininiya hashinzemwo igiti c'ibendera y'uburundi hakaba hamaze gushika abanyeshuri bakeyi gusa.

Kw'ishure ryisumbuye rya Kigwena barateye ibiti vyinshi vy'ibigazi, ivyo bigazi nivyo bifasha gusahiriza ishure, iyo babisoromye bakuramwo amafaranga menshi atuma ubuzima bugenda neza kuri ryo shure.

Intebe nziza cane ziri mw'isomero kuri iryo shure ry'intango n'ishure risa neza cane risize amarangi meza kandi biraboneka yuko rikoregwa isuku misi yose.

Isomero ryo kw'ishure ritoyi rya Karambi, Kamikazi na Kanyange bahashitse kare bibereye mw'ishure barindiriye ko bagenzi babo baza, bakaba bariko baraganira ku bijanye n'ivyo baraye bize.

Ishure ry'intango ryi Mutumba n'ishure ryubatse neza cane mu matafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hari umurombero uhuza amasomero n'ayandi hakaba hariko inkingi zisize irangi ry'ubururu .

Intebe nziza cane zisize irangi ritukura izindi nazo ntizisize irangi ariko zifise ivyuma bisize irangi ry'ugwatsi rutoto ziri mw'ishure ari nyinshi umuryango w'uruguruye ukaba usize irangi ry'ugwatsi rutoto.

Iyo wubatse inzu ni vyiza gushyiraho ikigega kizoza kiratega amazi y'imvura kubera ko mu gihe cici amazi arakunda kubura ugaca wikora kuyo wabitse murico kigega ibigega rero bikaba ari nkenegwa cane cane no ku mashuri

Ishure ryisumbuye ryi Nyabiharage n ishure riri mu minwe y'abihebeye imana n'ishure risa neza kuko hariho n'abasanzwe bakora iyo mirimo y'isuku imisi yose ubiravye hari n'utuzu twasugumwe dutunganije neza.

Ishure ryisumbuye ryo murugari ni ishure rya kera cane, ariko rero hari inyubakwa baherutse kubaka nshasha ziri mu buryo bw'i gorofa iryo shure rikaba rifise n'ikibuga kininiya abanyeshure bashobora kuruhukiramwo.

Mu kibuga kininiya abanyeshuri bariko barakina nikibuga ciza cane kiboneka yuko atavumbi ririmwo, abanyeshuri basubira mwishuri bakongera bagataha baticafuje.

Isomero riboneka igipande kimwe gusa haboneka intebe imwe y'abanyeshuri hamwe n'imeza ariko gusa biboneka yuko ari somero risa neza rikorofye ndetse rikaba rifise n'ibitambara ku madirisha bigabanya umuco.

Ishure ryiza cane ry'intango yo kumubone nishure ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru igipandi kimwe c'uruhome kikaba gisize irangi rishaha gusa n'umuhondo hari n'ikibuga kinini ya cane abanyeshuri bakinirako.

Abanyeshure biga mu mashure y'intango, bariga ivyigwa bitandukanye, hakaba harimwo icigwa c'imibano. Muri ico cigwa, bariga ubucuti bafitaniye mu muryango w'abavyeyi n'abana hamwe n'umuryango wagutse, bakamenya ico bapfana.

Ishure shingiro ryo ku mutumba wa mu Hweza n ishure abanyagihugu biyubakiye biciye mu bikorwa rusangi iryo shure abana n'abavyeyi bakaba barikunda cane kuko ryafunyiye urugendo abanyeshure

Kuruhome rwo mwisomero iwacu hamanitse ikijanye n'ibintu twize mu biharuro uno munsi, iyo rero twize ibintu umwigisha wacu aca abimanika kuruhome kugirango tugume tubiraba tugume tuvyibuka.

Icigwa c'igifaransa umwana yamaze gukimenya abashobora gukora amajambo yifashishije indome yize zaba izivuga canke izitavuga nivyo bimworohera agaca ashobora gukoramwo ijambo.

Ishure ryisumbuye ryo mu bihemba niishure ryakera biboneka yuko ritanguye gusaza imbere yaryo et hari mwigisha ntakarutamana akaba ariko araraba ko hasa neza ko abanyeshure batashe bakoze isuku.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda ana n'ishure ryiza cane risakaje amabati atukura rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru iruhande yiryo shure hakaba hari utwatsi dusa neza cane turimwo n'amashurwe

Abana b'imicuko bagitangura amashure biba bibagora cane amasaho bitwaza aba abaremereye ariko uko iminsi igenda ihera niko bagenda bamenyera bakazogera aho batangura amashure y'intango bamenyereye.

Ikibaho gisize ibara ryirabura kurico kibaho handitse ko imisi igize indwi hamwe n'amatariki abanyeshure bagategerezwa kumenya neza imisi mu gifaransa bakamenya n'amatariki bihura.

Ishure ryacu n'ishure ryubatse mu biti iyo uhashitse usanga hari amatangazo amanitse hakaba n'ayandi akwereka inzira ufata bivanye naho ushaka kuja ivyo vyose rero bikaba vyashizweho kugirango ntihagire uwuzimira.

Ni ku mugoroba, abanyeshure bo kw'ishure ritoyi rya Karuri bariko barataha; Berahino ni umwana w'umwete, atashe yiruka kuko afise ibikorwa ashika akora muhira, mu ntumbero yo gufasha abavyeyi biwe.

Ishure ry'intango ryitiriwe aba bikira bene berenadeta n'ishure ryiza cane gose ryubatse mu buryo bw'igorofa eka ubiravye nta nuwomenya kwari ishure ry'intango risa neza rikaba risize amarangi atandukanye harimwo iryera n'iryubururu.

Uyu mwana ariko ariyigisha ibiharuro na cane cane igisoro iy'umwana yize igisoro hakirikare akura azi ibiharuro neza akabikora mu mwanya mutoyi kuko bitamusaba kurinda kwandika ababizi mu mutwe.

Ishure ry'intango ryitiriwe umweranda Polo n'ishure ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kuva hasi gushika hejuru imbere yaryo hakaba hari ibiti bisagaraye eka hateye n'utwatsi.

Agace gatoyi k'isomero ryo kw'ishure ritoye rya Ngagara ya kane na gace kerekana ko iryo somero risa neza cane rikaba rifise intebe nziza za kijambere zigezweho abanyeshure baryigiramwo bararyoherwa cane.

Ishure ry'intango ryiza cane riherutse ku bakwa mu gisagara ca Bujumbura neza na neza mu Kinindo n'ishure ryubatse mu buryo bw'igorofa rigeretse kabiri reka hasi hakaba hasize n'amarangi atandukanye.

Ishure ry'intango rya rumeza nishure rigizwe n'amasomero menshi atonze ku murongo imbere yayo hari ikibuga kininiya muri ico kibuga hari giti kininiya cane kishobora kuba kimaze imyaka myinshi ariko atamababi aboneka.

Ikibanza ciza cane gitewemwo utwatsi dukoregwa isuku ku musi ku musi, hakaba harimwo n'ibiti bisagaraye vy'amababi y'urwatsi rutoto. Iruhande hari ingazi zitera ziduga kw'ishure ariko ritagaragara.

Icumba c'isomero kirimwo intebe nakabati biboneka yuko ata abanyeshure barimwo ndetse n'izo ntebe hamwe n'ako kabati bikaba bidapanze neza nya kabati gasigishijwe amarangi y'umuhondo ubururu n'agahama.

Ishure ry' intango yo kwi jabe mu gisagara ca bujumbura nishure rya kera hisakaje amategura ariko iryo shure ryikujwe n'ibiti byinshi bitanga akayaga ndetse imbere yaryo hakaba hari n'amashurwe hamwe n'ibikinisho bitandukanye abana bifashisha mu gihe c'akaruhuko.

Ishure ry'intango rya stela amatutina ni ishure rya kera cane ni ishure rimaze gusohora abanyeshure batari bake risize akarangi k'ubururu hasi ni rangi rishaha gusa n'umuhondo hejuru imbere muri ryo haboneka ibi iti bisagaraye bifise amababi y'urwatsi rutoto.

Isomero ryo kw'ishuri ry'intango ryarugwiza ya mbere habonekamwo intebe z'abanyeshuri nkeyi hakaboneka n'ikibaho cirabura kiri ku rwego rwo hasi ku buryo twibaza yuko hashoboka bigira abana bakiri bato.

Ishure shingiro ryitwa Sorora n'ishure ryiza cane gose, ryubatse mu buryo bw'igorofa amasomero amwe akaba ageretse rimwe ayandi nayo akaba ageretse kabiri nta banyeshuri baboneka bishoboka yuko bari bamaze gutaha.

Ishure ryisumbuye ryo Kumuzenga ya kabiri, n'ishure ryubatswe mu buhinga bwa none bw'igorofa igeretse rimwe, akaba haboneka n'inkingi zaryo zisize irangi ry'ubururu ,hirya gato hari amasomero ya kera yari yubatse kubuhinga busanzwe.

Abana, iyo bari kw'ishure, bariga ibintu, bijanye n'ubucuti, mu miryango; ivyo biraheza bigatuma, abana bakura bazi neza, imiryango yabo, yaba iya hafi, canke iya kure, ndetse bakamenya, n'ico bapfana, gutyo bakazokura, bazi umuryango wabo, iyo uva ukagera.

Ishure ry'intango ryo mu Rukeco, ni ishure ryubakiije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, amabati akaba asize irangi ry'ubururu. Imiryango yoyo ni iy'icuma, ikaba isize irangi ritukura.

Intebe nziza cane kandi nyinshi zipanze neza hanze musi y'ibiti hameze nk'uko wogira ngo ni mw'isengero kuko ntihasakaye ibiti nabyo bikaba bitanga akayaga n'agatutu.

Ishure ryisumbuye rya kinazi ni ishure ryubatswe mu buryo busanzwe, ariko bafise ikibuga kininiya cane, ndetse bakababa bariko batekanya kwubaka amasomero menshi, kandi mweza ku buryo bw'igorofa.

Ku mashure menshi haboneka ibigega vyo gufata amazi mu gihe c'imvura ayo mazi akaba arayo bifashisha mu gihe c'ici imvura yamaze gucika, ayo mazi niyo bavomeresha amashurwe ndetse bakanaya koropesha.

Ishure ryiza cane rya komine rugari ,nishure biboneka yuko rifise ikibuga kininiya ,ariko at'abanyeshure bahari ikirere n'iciza kirimw 'ibicu kikaba gisa n'ubururu.

Mu bitabo niho abanyeshuri bakura ubumenyi, buzabwunganira ubwo bakuye mw' ishure, bigishijwe n'umwigisha wabo, abanyeshure iyo bariko barasoma ibitabo, bahungukira vyinshi, kubera ko iyo ariko barasoma hazahiyongera ibindi vyinshi, kury 'umwarimu atababwiye.

Icumba kirimwo imashini nyabwonko nyinshi. Izi mashini ni imfashanyo ishure ryacu ryaronse kugirango abana bamenyere gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi. Ivyo rero bizotuma abana babizi neza cane.

Ishure ryiza cane ryo mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura. N'ishure rifise amasomero menshi asize ibara ryera, imbere y'amasomero hari ikibuga ciza gisukuye biboneka yuko abana baticafuza.

Amadirisha amwe amwe yo kw’ishuri iwacu, yaramenaguritse nta biyo bikirimwo, ivyo bikava ku banyeshuri bakunda kuhakinira umupira, ugasanga barabimenye ariko ntibashobore kubisubiriza.

Ishure ryisumbuye ryo mu ngagara n'ishure ryakera cane rimaze kuramura abanyeshure batari bake haboneka n'ikibuga kinini ya hamwe n'ibiti bibiri birebire.

Ikibuga ciza cane c'umupira w'amaguru kw'ishuye ryisumbuye gitiriwe umweranda mikaheri ni kibuga giteyemwo utwatsi twiza cane t'urwatsi rutoto kikaba gikikujwe n'ibiti vyinshi bitanga akayaga n'igitutu.

Abanyeshuri benshi bakoraniye mu cumba c'isomero rimwe bariko bakora ikibazo kirangiza umwaka w'ishure ,bambaye umwambaro w'ishure ugizwe n'ishati ryera ,umwigisha wabo na we akaba ar'imbere ariko aracunga ko atawurabira k'uwundi.

Ishure ryisumbuye ry'inyabiharage n'ishure ryakera cane ariko biraboneka yuko rikiri ryiza kuko impome zisize irangi igera hakaba hari n'uduti tw'amashurwe, hari n'inkingi zifashe amabati zisize irangi ryubururu.

Muri kaminuza higa abantu benshi batandukanye abakuze n'abakiri bato, uno munsi bakaba bariko bigira hamwe bose umwigisha akaba ari mbere yabo ariko arabasigurira.

Ishure ryisumbuye ry'imugera hari ibarabara ryiza cane rija kuri iryo shure muri iryo barabara hakaba hahagaze imodoka zibiri zisize amarangi yera nay'ubururu hari n'ibiti birebire iruhande y'iryo barabara.

Igice c'ishure ryisumbuye ryo mu Kabezi n'ishure ryubatse mu buhinga bwa none ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru uruhande rumwe rw'uruhome rukaba rusize n'irangi ryera.

Ishure ryisumbuye ryo mu Rumeza n'ishure ryakera cane ariko riguma risa neza rikaba rifise n'ikibuga kinini cane kandi gisa neza abanyeshure bakiniramwo bisanzuye.

imutumba mu ntaya bujumbura ,hari ishure ry'imyuga bigisha kubarira ,abanyeshure basigaye bakora ibintu bitandukanye ,inyuma y'umwaka umwe gusa bamaze biga bikaboneka yuko ni bamara guheza amashure hoho ,bazokora ibintu biteye igomwe.

Abanyeshure bo kuishure ryisumbuye rya mutima w'ubwitonzi ,barakunda inkino iryoshure rero ryabibonye kare ,ribubakira ikibuga ciza cane gose ,abanyeshure bakiniramwo bakisanzura bakidagadura.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umutima w'ubwitonzi n'ishure ryubatse mu buryo bubayabaye amasomero meshi atonze ku murongo imbere yayo hakaba ikibuga kininiya iryo shure ariko rifise imodoka zitwara abanyeshure.

Icumba c'uburaro kw'ishure ryisumbuye, ryitiriwe umweranda "Ignace wa Loyola", ni icumba kirimwo ibitanda vyinshi, bigerekeranye bibiri bibiri, kandi bikaboneka y'uko ari icumba gisukurwa ku munsi ku munsi.

Intebe ziri mw'isomero ryagutse cane n'isomero ariko biboneka ko rishaje kuko isima imaze kubomagurika ubuyobozi bwiryo shure bwari bukwiye kuhasanura hakiri kare kugirango ntibibangamire abanyeshure baryigamwo

Igiti ciza cane gose gisagaraye gifise amababi y'urwatsi rutoto ico giti kiri imbere y'ishure ryacu turagikunda cane kuko kiduha agatutu n'akayaga mugihe hari zuba ryishi.

Ishure ryisumbuye ryo kumugwa mukuru w'intara ya cibitoke nishure ryiza cyane rigizwe n'amasomero menshi atandukanye ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rikaba rifise n'ikirombero kininiya gihuza amasomero n'ayandi.

Isomero nziza cane irimwo intebe na zone nziza ,biboneka yuko ari somero rikoregwa isuku buri munsi ,hakaba hari n'idirisha rininiya ritanga umuco, iy'abanyeshure bariko bariga nta kibazo bagira.

Ishure ryisumbuye rya busiga ukihashika usanga icapa kiguha ikaze muri iryoshure, n'ishure rya kera ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ndetse n'amabuye.

ishure ryiza cane ryitiriwe umweranda inyasi, n'ishure ryubatse mu buryo bwa kijambere n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rikaba ryubatse mu buryo bw'igorofa, haboneka n'umuntu ashobora kuba ari umunyezamu.

Ikigo c'ishure ry'abafaransa kiri bujumbura, n'ikigo gifasha abanyeshure kunonosora ururimi rw'igifaransa bagakura baruze neza cane bashobora kuja no mu mahiganwa mpuzamakungu.

Ishure ryisumbuye rya komine Kayenzi, ni ishure rigizwe n'amasomero menshi atandukanye atonze ku murongo. Imbere y'iryo shure hari utwatsi duteye, ndetse rikaba rikikujwe n'ibiti vyinshi.

Kw' ishure ryisumbuye rya komine mugamba, hari ahantu batekanije ho gutega amazi avuye ku mabati, na cane cane ko mu gihe c'mvura bakunda kureka amazi, ivyo bigatuma atabidengeri bisubira kuboneka, mu kibuga abanyeshuri abakiniramwo.

Ishure ryisumbuye ry'imugera ,n'ishure ryiza cane, rifise uruzitiro rutuma abanyeshure badatoroka ,inyuma y'uruzitiro hari n'ikibuga ciza cane kirimwo ,utwatsi dufise ibara ry'urwasi rutoto.

Ishure ry'isumbuye ryo mw'ijenda n'ishure ryiza cane gose ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rifise umurombero uhuza amasomero n'ayandi imiryango n'amadirisha bikaba bikoze mu vyuma bisize n'irangi ry'urwasi rutoto.

Abanyeshure mu mashure yisumbuye bigabarara mu ndaro iyo hageze ijoro bararonka akanya ko gusubiramu ivyigwa vyabo muri ico gihe niho babona akaryo ko gufashanya kugira ngo batahuzanye ibyo batatahuriye mw'ishure.

Ibikoresho bitandukanye umunyeshure akenera iyo hagire hagere gutangura amashure, umunyeshure rero ategerezwa kuraba neza ko mu bikoresho yatwaye vyose birimwo kuko arivyo bizomufasha mu vyigwa bitandukanye.

Ibarabara, ririni cane rwose, rya kaburimbi ,hirya no hino yayo, hateye ibiti vy'amabara y'urwatsi rutoto ,eka hariho n'inzu ifise inzugi zitatu ,zisize irangi ritukura.

Kw'ishure ry'isumbuye rya mutima mweranda hari amasomero meza cane ni intebe nziza zigezweho umwe wese akaba yicara ku ntebe y'iwe n'akameza k'iwe bakiga borohewe.

Ishuri ryo ku mutumba wacu rirashaje leta iherrutse kw'ironsa ikindi kibanza aho bagiye kwubaka ayandi masomero ni ikibanza ciza cane gishashe ata neibiti birimwo.

Kw'ishure iwacu uno munsi twari twaramutse dutunganya amahiganwa abanyeshure bane bicaye imbere y'abandi bana nibo bariko barahiganwa umwigisha nawe yambara agapira kirabura akaba ariko arababaza ibibazo bitandukanye.

Mucumba c'amanama kw'ishure ryisumbuye rya mutima w'ubwitonzi kuno munsi hakoraniye inama y'abanyeshure abavyeyi bitavye ari benshi bakaba bariko baganira n'umuyobozi ku bijanye n'iryoshure.

Ishure ryiza ryisumbuye ryo mu dutwe ni ishure ryubatse neza n'amatafari ahiye hakaba hari niutuyira twubatse neza turimwo n'udutafari hagati y'amasomero hari akabuga keza cane gateemwo utwatsi twiba bararya urwasi rutoto.

Ishure ryisumbuye rya Mutima Mweranda ry'Ibujumbura, n'ishure rya kera rizwi yuko ar'ishure ryiza, umwana yahize ntumuyobegwa kuko usanga ar'umwana aciye ubwenge, ndetse no muri za kaminuza usanga ari bo bana baze imbere y'abandi.

Ishure shingiro rya komine Nyabiraba n'ishure ryubatswe mu mugambi w'ibikorwa rusangi ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ariko bikaboneka yuko ritararangira kuko atamadirisha shanke imiryango.

Udukoresho dukoeshwa mu biro. Tuno dukoresho dukoreshwa nko gufatanya impapuro mu gihe ari ibintu vyinshi ugomba ko bija hamwe. Turi mu mabara atandukanye ari umuhondo, udutukura, ugwatsi rutoto n'utundi.

Minani yohani n'umubaji yambaye agapira gatukura n'inkofero itukura umwuga wo kubaza yawigiye kw'ishure ry'imyuga ry'imutumba akaba ashima cane kuko ari umwuga yakuyemwo ibintu vyinshi.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umutagatifu palo ni ishure ryubatswe mu buryo bwa kija mbere bw'i gorofa igeretse kabiri kuri iryo shure hariho ni ikibuga kininiya c'umupira w'amaboko abanyeshure bakinirako bakidagadura.

Icumba kinini cane kitaboneka hasi ariko kiboneka hejuru kw'idari n'icumba ariko biboneka yuko gisa neza cane kikaba gifise n'amadirisha atatu manini manini biboneka y'uko atanga umuco ukwiye.

Icumba c'amanama kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe mu tagatifu Yohani uno munsi abanyeshure bakoraniye murico cumba umuyobozi wabo akaba ariko arababwira amategeko n'amabwirizwa mashasha agiye ku genga iryo shure.

Icumba co gusomeramwo ibitabo kw'ishuri ryisumbuye ryitiriwe umweranda Tereza ni cumba giteguwe neza cane gose kirimwo isuku ibitabo bipanze neza mu bati bikaba vyorohereza abanyeshuri baza gusomera muri ico cumba

Abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye rya komine Mugamba bari mw'ishure bariko barakora isuzuma bumenyi umwigisha yicaye imbere ariko arabacunga ariko biraboneka neza yuko abanyeshure bize neza kuko atawushaka ku rabira no ku wundi.

Umwaka w'ishure ugiye guhera. Abanyeshure bo kw'ishure ryitiriwe Mutima Mweranda bariko barategura ikibazo ca reta bimirije gukora. Abanyeshure biboneka ko ata bwoba bafise kuko bazi ko bize neza.

Ishure shingiro ryo mu kanyosha, n'ishure rimaze igihe kitari gito rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabuye kwiryo shure hari ivyandiko byerekana ivyirwa bihatangirwa ku girango uhakeneye ishure agende abizi.

Mu gihe c'akaruhuko abanyeshure barakina inkino zitandukanye bano banyeshure bakaba bamwe bariko barakina abandi bariko bararorera bikaba bihimbaye cane kubo na abana bariko baruruhurira umutwe kugira ngo baze gusubira kwiga baruhuse mu mutwe.

Abana baruka muri kino gihe bashobora ko batazi kino gikoresho citwa ikigura ni co abana ba kera bahora bandikako kikaba caraborohera cane, kuko barashobora kwandika bakongera bagafuta bakaguma bagikoresha.

Akazu ka sugumwe ko kw'ishure ritoyi rya Karunyinya mu ntara ya Karusi n'akazu ka sugumwe kubatse neza kakaba gasa neza kugajwe urugi rusize irangi ry'ubururu ariko rukaba rwuguruye.

Icumba c'uburaro co kw'shure ryisumbuye rya Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura harimwo ibitanda bigerekeranye hakabamwo n'akabati abanyeshuri babikamwo ibikoresho vyabo n'icumba bibonekako gikorerwa n'isuku.

Kw'ishure ryisumbuye rya Muhweza ya mbere uno munsi abanyeshure ntibize ,kubera ko bari bafise umushitsi, yariko arabaganiriza bakaba bari mu cumba c'amanama ,bikaboneka ko bari bamwiteze kuko bamuteze amatwi.

Abanyeshure bataboneka neza bakikuje imeza zirezire bishoboka ko bariko barakina agakino ariko agakino kajanye n'ivyo bize mu ishure ako gakino rero gashobora ariko batuma batahura neza ivyo bize.

Ishure ryiza cane risize amarangi y'umuhondo amabati nayo akaba atukura, imbere yiryo shure hari akabuga keza cane gateyemwo uduti dusa neza hakaba harimwo n'impene iriko irarisha ubwatsi.

Ishure ryisumbuye ry'igitwe nishure ryubatse neza rigizwe n'amasomero menshi atandukanye asize ibara ryera ikirere gisa neza gikaba kirimw'ibicu bikeyi mu kibuga hashinze ibendera ry'uburundi.

Kuri uno musi kw'ishuri iwacu haramutse habera inama y'abavyeyi abavyeyi bakaba bitavye ari beshi kuko banyotewe kumenya ingena ishure ryacu rikora n'imigambi ribafitiye ku girango riteza imbere indero mu Burundi.

Ishure ryisumbuye, ry'inyabiharage, nishure ryiza cane kandi rya kera nishure rigizwe n'amasomero menshi atandukanye, hakaba hari n'udushurwe twinshi ,hari n'ikibuga giteyemwo utwatsi tw'ibara ry'ugwatsi rutoto.

Ishure ryisumbuye rya komini Gihosha mu gisagara ca Bujumbura n'ishure ryiyemeje guteza imbere indero y'abana gushira imbere ibikorwa hamwe no gutanga ivyirwa bifise akanovera abanyeshure baheza kuriryo shure bagenda bafise ubumenyi buhagije

Abanyeshuri ,benshi cane bavuye ,mu mashure atandukanye y'isumbuye ,yo mu gisagara ca bujumbura, bahuriye kw'ishure ryisumbuye, rya mutima mweranda ,bakaba bari ko barakora ikibazo ca leta, abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure, bakaba bicaye mw' ishure isa neza batekanye.

Ishure ry'intango ryo ku Rukundo n'ishure rya kera cane n'ishure rimaze kuramura abatari bake impome zaryo zisigishije amarangi abiri hari iritukura hamwe n'irishaha gusa n'umuhondo

Kuwa mirongo ibiri na kane, ukwezi kwa ntwarante, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu; niyo tariki umwigisha yanditse mu kurindira ko abanyeshure bashika, nabo bagategerezwa gushika bashira iyo tariki mu makaye yabo.

Intebe nyinshi cane ziri mu cumba c'isomero kw'ishure ritoye ryari urwiza ya mbere nta banyeshure barimwo bishoboka ko bamaze gutaha, ariko biboneka yuko bagiye bahakoraiye isuku, naho bagiye watazipanze neza.

Kugira ngo yigishe icirwa ciwe neza mwigisha ni yo ngabo arabanza akaja mu cumba c'ubushakashatsi akagitegura yambaye inkofero y'ubururu bikaba bibonekako, ariko arakora ubushakashatsi mbere yuko aja kwiga.

Ishure ryaye itesi Kiryama n'ishure ryiza cane imbere yiryo shure hari ikibuga kininiya ndetse hakaba habonekamwo n'abanyeshuri hari n'uduti twiza tufise amabara y'urwatsi rutoto.

Mu nyigisho zijanye n'ubuhinga bwa none ,hariho abigisha batayikunda gukoresha ikibaho cirabura ,hamwe n'ingwa ,ariko bagahitamo gukoresha ikibaho cera, bakoresha berekana amashusho ,bakoresheje imashini nyabwonko.

Abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye ryo mu bwiza mu gisagara cya bujumbura bari mu ishure biboneka yuko bariko bariga icigwa bakunda kuko nta uryogora bose bari ko bakurikira umigisha wabo ivyo abereka ku kibaho.

Abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye rya Munanira, bariko barakora ikibazo giheza umwaka w'ishure. Umwigisha ahagaze imbere ariko arabacunga ariko nabo, umwe wese biraboneka yuko ariko yirabira ku rupapuro rwiwe gusa.

Umwigisha iyo ahejeje kwigisha aratanga imyimenyerezo yo gukorera mu rugo kugira ngo abana babandanye bigisha banonosore ibyo bigiye mu ishure unumwana ariko arasubiramwo ivyigwa yigiye mu ishure kandi biraboneka yuko yavyumvise neza.

Icumba c'uburaro co kw'iseminari Dutwe n'icumba kirimwo ibitanda vyishi bigerekeranye bibiri bibiri hagati yavyo hakaba harimwo n'utuyira abanyeshure bacamwo kandi boneka yuko hakorerwa isuku kuko hasa neza cane.

Kw’ishure ryisumbuye ryo ku Mugina, hari ikigega gifata amazi avuye ku mabati, mu gihe c'imvura; ayo mazi niyo baheza bakifashisha mu gihe imvura yacitse, haba mu gukoropa, canke kuvomera imirima.

Ishure ryisumbuye ryo kumugina nishure ryiza cane ryubakiije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rifise n'ikibuga kininiya abanyeshure bashobora gukiniramwo hakaba hari n'ibiti birebire bifise amababi y'urwasi rutoto.

Kw'ishure ryisumbuye ryi Muyaga barijukiye gukingira ibidukikije iryo shure rikikujwe n'ibiti vyishi vyatewe n'abanyeshure, Abanyeshure bakaba bahigira akamaro ko gukingira ibidukikije.

Ishure ryisumbuye rya mutima mweranda riri mu gisagara ca bushumbura nishure ryiza cane rwose ry'abihebeye imana rikaba rimaze kuramura abanyeshure batari bake abenshi barishimira ubumenyi bakura kuri iryo shure.

Mu ntumbero yo guteza imbere umuco w'isuku mu masomero yose, habwirizwa kubaho udukoresho twagenewe gushigwamwo imyanda. Muri rino somero biraboneka yuko vyakozwe neza. Tubona kandi inzugi zisize ibara ryera.

Ikibuga ciza cane c'umupira w'amaguru co kw'ishure ryisumbuye rya mutima mweranda, n'ikibuga giteyemwo utwatsi twiza cane rwose ku buryo umunyeshuri aguye adakomereka gikikujwe n'ibiti vyiza cane bisagaraye.

Imeza ziri mu cumba c'ubushakashatsi iruhande yizo meza hari intebe ziri mwibara ryirabura abanyeshuri bicarako iyo baje gukorera murico cumba bagaheza bagakura ibikoresho bakeneye mu bubati.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe amahoro, ni ishure ryubatse ku buryo bwa kijambere bw'igorofa; izo nzu zikaba zisize amabara atandukanye, hakaba hariho n'ikibarabara kininiya, kigenda kigana iryo shure uwuje n'imodoka yiwe, ntabura aho ayihagarika.

Ishure ryisumbuye ryo mu Bwiza, ni ishure rya kera ariko riracasa neza, risigishije akarangi k'ubururu hamwe n'irangi risa n'umuhondo. Kankindi akorera kuri iryo shure, akaba ahamaze igihe kininiya, akaba yishimira kuba akora kuri iryo shure .

Kw' ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha, hari ibarabara rinini cane Gose rigushikana yo iyugiye, hakaba hari n'uruzitiro gubakishije amatafari ahiye, imbere muri iryoshure hateyemwo ibitoki ,n'ibiti bitotahaye.

Kw''ishure ry'intango rya nyarugati hari ikibuga c'umupira ciza cane gikikujwe n'utwatsi ndetse n'ibiti iryoshure na ryonyene rikaba riri mu biti akayaga karahita kagatuma abanyeshure biga bamerewe neza.

Ishure ryisumbuye rya Kigwena n'ishure ryiza cane ryubatse mu buryo bwakijambere amasomero meshi atonze ku murongo imbere yayo hakaba ibiti bibiri birebire n'uduti twamashurwe hakaba n'ikibuga kininiya gishinzemwo igiti c'ibendera

Igikoresho abanyeshuri bifashisha mu guharura na cane cane iyo bamaze kwiga ibiharuro bikomakomeye ako gakoresho karabafasha muvyo kugwiza, guteranya, gukuramwo.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe Umweranda Paworo, n'ishure ryubatswe mu buhinga bwa kijambere bw'igorofa igeretse rimwe ,rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye, iruhande yaryo har, ikibuga giteyemwo uduti dutandukanye ndetse n'amashurwe.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe abafurera bene yozefu ryo mu giheta mu ntara ya gitega n'ishure ryiza cane ryubatse mu buryo bw'igorofa rikaba ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gusika hejuru inkingi nazo zikaba zisize ibara ryera.

Abanyeshure biga mu gisata c'uburimyi n'ubworozi muri kaminuza birashika bakava kw'ishure bakagenda kuraba ku misozi ingena abarimyi bariko bararima uno musi bakaba bishikiye ku musozi wa Karurama bagiye gufasha abarimyi baho.

Ishure ryisumbuye ryo ku Muhweza barategekanije ahantu ho gukarabira ku girango abanyeshure barwanye ubucafu eka n'amashure asa neza cane akaba asize irangi ry'umuhondo.

Abanyeshure bo muri kaminuza biga mu gisata c'uburimyi n'ubworozi bagiye kugendera abarimyi borozi baraba n'imirima ya kijambere bateguye n'imirima iteye igomwe ikwiye kubera karorero abarimyi batari bake.

Ishure ryisumbuye rya kanyosha mu gisagara ca bujumbura amasomero ntaboneka ariko ukihashika ubona uruzitiro runiniya rwubakishije amatafari ahiye kuri urwo ruzitiro akaba handitseko ivyandiko vyerekana ivyigwa bitangigwa kuri iryoshure.

Ishure ry'intango ry'igishubi n'ishure ryubatse ku musozi hejuru, rikikujwe n'ibiti bitandukanye bikaba biboneka yuko ari ahantu hari akayaga abanyeshure nta bushuhe bwinshi bagira kuko akayaga kava hafi yabo.

Ishure ryisumbuye ryo mu Ngagara. Kuri iryo shure hari ikibuga kininiya. Hari kandi n'uruzitiro ruzitiye iryo shure. Kuri urwo ruzitiro hakaba haboneka n'ibiti vyinshi kandi birebire bifise ibara ry'urwasi rutoto.

Abanyeshure bo mw' ishuri ryisumbuye rya rukaramu, bari mu isomero, n’isomero rininiya cane risizisima, ku mpome hasiz irangi riri mw'ibara ry'umuhondo, abanyeshuri bose bakaba bambaye umwambaro w'ishure uri mw'ibara ry'ubururu.

Ishure ryisumbuye, ryitiriwe "Don Bosco", ryo mu Burengo, mu ntara ya Ngozi, ni ishure, ryubatse mu buhinga, bwa none, bw'igorofa, igeretse kabiri; imbere y'amasomero, hari ikibuga, kininiya cane, kandi ciza cane, gikorerwa isuku, kenshi.

Abanyeshure bo kw’ishure ryisumbuye rya buyenzi mu gisagara ca bujumbura, bambaye umwambaro w'ishure ugizwe n'amapantaro hamwe n'amajipo ari mw’ ibara ry'ubururu hamwe n'amashati yera ,bari mw’ ishure umwigisha wabo akaba ari mbere ariko arabasigurira.

Abanyeshuri bo kw'ishuri ryisumbuye rya Busoni ya mbere. Abanyeshuri bari mw'isomero, bakaba barikumwe n'umwigisha wabo. Biboneka yuko iryo somero ryigamwo abana benshi cane, kuburyo bitorohera umwigisha gukurikirana umwe umwe.

Icumba c'amanama, cubakishijwe n'amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru; ni icumba gifise, amadirisha menshi, biboneka y'uko, gifise n'umuco ukwiye; abariko baracigiramwo, canke bagikoreramwo inama, baba babona neza cane.

Ishure ryiza cane ryo mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura. ni ishure ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rikaba ari igorofa, rigeretse rimwe. Hari n'ayandi masomero ataboneka neza, ariko haboneka inkingi gusa.

Impuzu zikoreshwa n'abakunda gukora imyimenyerezo ngorora mubiri ,ipantaro iri mw 'ibara ry'ubururu ,rishaka kwirabura, agapira hamwe n'ikoti yako biri mw' ibara ry'ubururu ,ariko risa n'ikirere.

Ishure ry'intango ryitiriwe aba bikira bo mu muryango Bene Bikira. Ni ishure ryiza cane ryubatswe mu buryo bw'igorofa igeretse kabiri. Iruhande yaryo hari kibuga kininiya cane abana bakiniramo kandi ico kibuga kikaba gisa neza.

Ishure ryisumbuye ryo mu Rugari mu ntara ya Bururi, n'ishure ryubatswe mu buryo bw'igorofa igeretse kabiri ,ni mu gitondo izuba riraserutse abanyeshure ntibarashika kw'ishure, haboneka imodoka iri mbere y'amasomero.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe abafurera bene Yozefu bo mu Giheta mu ntara ya Gitega, abanyeshure biga kw'iryo shure bararyishimira cane kuko bahigira ibijanye n'ubumenyi rusangi, ndetse n'ibijanye n'ivyimana.

Abanyeshure, bo kw'ishure ryisumbuye, rya "SOS" ry'i Bujumbura, bari mu karuhuko, ko kw’isaha ya sayine; bicaye mu kibuga, bariko baratere inkuru; ni ikibuga ciza cane, kikaba kirimwo n'imodoka, zitari nkeyi; muri ico kibuga, haboneka kandi, n'igiti kinini, gifise amababi, y'urwatsi rutoto.

Abanyeshuri beza cane bo kw'ishure rya komine Muyinga, bicaye mw'isomero bariko bakurikira umwigisha wabo ahagaze imbere ,abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure ugizwe n'amajipo hamwe n'amapantaro ari mw'ibara ry'ubururu hamwe n'amashati yera.

Ishure ryisumbuye ryo kumuzinda n'ishure ryiza cane rifise amasomero menshi amwe akaba asize irangi ryera ayandi nayo akaba haboneka amatafari ahiye ,imbere mu kibuga kininiya hari igiti c'idarapo y'uburundi.

abanyeshure biga igisata co gufata amashusho n'amajwi bariko barimenyereza bahagaze ari babiri bakaba bariko barafata amasanamu y'ahantu heza cane hasa n'urwasi rutoto

Abanyeshure bo muri kaminuza y'imwaro bari mu cumba c'ubushakashatsi bareko barakora ubushakashatsi nta n'umwe aryogora umwe wese yicaye imbere y'imashina nyabwonko yiwe, ariko aratohoza.

Kw'ishure ryisumbuye ry'imyuga ryo mu kivoga abanyeshure bari mu gicumba c'ubushakashatsi n'ukwimenyereza bariko bafatanya intsinga n'izindi bakaba bafise n'imashirinyabwonko imbere yabo.

Abanyeshuri bo muri kaminuza barangwa no gukora ubushakashatsi, abanyeshuri bashika umunani, bari mu cumba c'ubushakashatsi ,umwe, wese afise imashini nyabwonko bakaba bariko barakora ubushakashatsi ,biboneka yuko atan' umwe ariko aragora uwundi.

Abanyeshure, biga mu gisata c'ubushakashatsi, na cane cane, mu bijanye n'umuyagankuba, bari mu cumba c'ubushakashatsi, no kwimenyereza; baranezerewe cane, ko bashoboye gufatanya, intsinga n'izindi, bakabona, amatara aratse.

Muri kaminuza yitiriwe umuco iyo hageze igihe c'ibibazo byo guheza umwaka w'ishure abanyeshure barava mu masomero yabo bakaja mu cumba cagenewe gukoregwamwo ivyo bibazo urugi rusa n'ubururu rukaba rucugaye.

Icumba c'ubushakashatsi no kwimenyereza muri ico cumba kugira ngo winjireyo ubwiza kuba wambaye itaburiya nk'uko aba banyeshure babiri bariko barakora utuntu dutandukanye bambaye amataburiya afise ibara ryubururu.

Abanyeshure bo muri kaminuza igisata cangozi biga umu gujanye no gusudira bari mu cumba c'ubushakashatsi no kwimenyereza hakaba hari ibikoresho byinshi bitandukanye bakaba bari ko bariga kimwe cose uko gikora.

Iyo ushitse ku ishure ni vyiza yuko ishure ribaryatunganije ibimenyetso kugira ngo umuntu atazimira hano biboneka yuko uyu umuntu akihashika arih abanza kubaza kugirango avuge ico ashaka babone kumufasha kumwereka aho atumbera.

Kw'ishure ryisumbuye gitiriwe ikiyaga tanganyika, hari amasomero menshi hakaba n'umurombero muniniya utuma uva mw'ishure rimwe uja murindi utarinze uca mu twatsi.

Kaminuza y'umwizero ni kaminuza ifise inyubako zitandukanye hari izubatswe mu buryo busanzwe n'izubatswe mu buryo bw'igorofa hagati yizo nyubakwa zose hari ikibuga kininiya cane.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda yohakimu n'ishure ryubatswe mu buryo busanzwe ariko hakaba n'inyubakwa imwe yubatswe mu buryo budasanzwe ndende cane, abanyeshure batashe ariko uyo basanzeho berekana yuko bishimiye kuba biga kuri iryo shure.

Abanyeshuri, bari mw'ishuri, bicaye batekereje cane, bariko bakurikira umwigisha; bishoboka y'uko ari abanyeshuri, bo muri kaminuza, kuko atawugora uwundi, bose, ijisho rishinze, kuri mwigisha wabo.

Mu ntumbero yo kwirinda impanuka mu mashure habwiza kubaho agakoresho gashobora kwifashishwa mu gihe hadutse umuriro ahantu hose rero hakoranira abantu beshi ako gakoresho gasanzwe gafise ibara ry'agahama kabwiza kuba gahari

Udukoresho dutandukanye dufasha abana b'imicuko bagitangura ishure tuba turi mu mabara atandukanye nkayasa n'umuhondo ayatukura ayubururu ayurwatsi rutoto ivyo rero biraheza bikabafasha mu gihe bariko barimenyereza.

Icumba co gusomeramwo ibitabo kw'ishuri ryisumbuye ryitiriwe umweranda kizito ni icumba gitunganijwe neza ibitabo bipanze neza mu bubati hakaba hari intebe nyinshi n'ameza abanyeshuri bicara ko iyo baje gusoma.

Abanyeshure bo muri kaminuza bariko bakora ubushakashatsi mu bijanye n'umuyagankuba ivyo rero bikaba arivyo bazokwifashisha ni bamara guheza amashure mu gufasha gukwiragiza umuyaga nkuba aho utarashika.

Ishure ryisumbuye rya komine mugamba ni ishure rifise uruzitiro rumeze neza eka, ndetse rikaba rifise n'imbuga niniya habonekamwo igiti gisagaraye gifise amababi y'urwatsi rutoto.

Abanyeshure bo muri kaminuza biga mu gisata c'uguteka Nirere ni ubumwe muri abo banyeshure akaba ariko arategura ibifungurwa agiye guteka kuko yavyize neza akaba agomba gushira mu ngiro ivyo yize

Mu bibanza bimweye bimwe barashiraho ibimenyetso bigenda bikwereka ahuca naho ugiye kwinjira hano bigaragaza yuko ari umuryango wo gusohokeramwo mu gihe waruri munzu ugiye kuja hanze

abanyeshure biyigiye umwuga wo gusudira baba bahiriwe cane bagira akazi kenshi cane gose kuko abantu benshi bakenera kuza gusudiriza ibikoresho bitandukanye, ngendakumana yiyigiye uwo mwuga none yamana abantu baza kumusaba kw'abasudirira

kw,ishuri rya kaminuza ry'ingozi abanyeshuri biga mu bisata bitandukanye vy'imyuga, bakoraniye mu cumba c'ubushakashatsi bakaba bambaye amataburiya ajanye n'imyuga bakora, bariko bakora utuntu dutandukanye tujanye n'ivyo bazokora nibamara guheza amashure.

Abanyeshuri bize amashuri y'imyuga na cane cane ibijanye no gukora umuyagankuba baba bahiriwe cane kuko baronka akazi bitabagoye Minani yigiye uwo mwuga none yamana akazi.

Koishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda ana abanyeshure ni benshi mw'isomero, ariko biboneka yuko biga batekereje bakurikira umwigisha wabo ivyo, ariko arabereka.

Ishure kaminuza ry'Ingozi, n'ishure ryubatse mu kibanza kinini cane gose, hari amabarabara yinjirayo yugiye ntushobora kubona inyubakwa, icubona gusa n'ibiti vyinshi bikikuje amabarabara imbere yukushikira inyubakwa.

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda karori n'ishure ryiza cane risukuye rikaba riteyemwo utwatsi dufise ibara ry'urwatsi rutoto hamwe n'amashugwe eka ndetse hari n'ibiti bitanga kayaga n'agatutu.

Icumba c'ubushakashatsi, kw'ishure ryisumbuye rya comine matana; nta bikoresho vyinshi biboneka, bishoboka y'uko bibitswe mu bubati, ariko ni icumba gisa neza, biboneka ko gikorerwa isuku minsi yose.

Umuyobozi w'ishuri ryacu aherutse kuronswa imeza zigezweho hamwe n'intebe, ivyo nibikoresho bizomutuma akora akazi kiwe neza, akicara akakira abantu atarushe.

Muri kaminuza abanyeshure babasigaye biga bakuze rimwe na rimwe hari aho biga mu migwi bakamera nk'abariko baratera inkuru, ariko vy' ukuri babariko barahanahana ivyiyumviro ku bintu bitandukanye.

Abana b'imicuko iyo bari kw'ishure barakina bakaganira bakamenyana nta vyishi baba bariga ariko hari utuntu tumwe tumwe baza baramenya iyo bariko barakina n'abandi bana

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu biro vy'umuyobozi n'umunyamabanga w'iwe, n'ishure biboneka yuko vyiteguye bifise ibikoresho bigezehwo bituma akazi kagenda neza.

Abanyeshure bo muri kaminuza biga mu gisata c'ubwubatsi bariko bakora ikiraro bambaye amasarubeti y'ubururu bakaba bambaye ku mitwe inkofero zisa n'umuhondo zibarinda impanuka.

Ikibanza ciza cane, co kw'ishure kaminuza nderabigisha; hari ikibanza giteyemwo utwatsi, kikaba gikikujwe n'ibiti bisagaraye bitanga gatutu n'akayaga, abanyeshure n'abashitsi babo bashobora kuruhukiramwo.

Muri kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika abanyeshure bari mw'ishure umwigisha wabo ari imbere yambaye n'itaburiya yera ariko abasigurira burya niyarangize icirwa acabaha nabo ivyo baja gukorako ubushakashatsi.

Kugira ngo abigisha bo kw'ishuri Iwacu bakora akazi kabo neza ,ishure ryabashiriyeho inzu y'uburiro, bashobora kuza gufatiramwo ibifungurwa batarinze guta umwanya munini ,baja kubirondera kure y'ishure.

Kaminuza yitiriwe umuerandapolo ni kaminuza nziza cane rwose yubatse mu buryo bwa kijambere bw'i gorofa hari n'ahantu imodoka zihagarara hige no hino y'inyubakwa hari uduti twiza cane rwose tw'amashurwe hakaba hari n'utwatsi.

Abanyeshure bo muri kaminuza yi Mwaro bari mw'isomero bariko bariga ni abanyeshure biboneka yuko biga bakuze bazi ico bakora kuko nta numwe ariko arasamaza uwundi bose bahanze amaso umwigisha wabo ahagaze imbere

Mu gisagara ca gitega hari ishure rishasha ryubatse ku mutumba wa ta nkoma nishure ryubatse ku buhinga bwa none risigishije amarangi iyera hakaba n'ikibuga kininiya ba camwo n'ico imodoka zihagararamwo.

Abanyeshure bo muri kaminuza bari mu vyirwa vyo gukora umuyagankuba bari mu cumba c'ubushakashatsi hanyuma bafatanije insinga zitandukanye kugirango barabe ko itara ryaka bazababona riratse

Icumba c'isomero muri kaminuza y'umuco n'intebe nziza cane zirabura hamwe n'imeza nziza cane zitonze neza mw'isomero biboneka yuko rikorerwa n'isuku abanyeshure baraheze bakiga neza.

Amasomero yo mw'ishure kaminuza nderabigisha y'i bujumbura asa neza harimwo intebe nziza cane n'imeza nziza cane n'ishure riba ryagutse rifise n'umuco ukwiye.

Ishure kaminuza y'Uburundi igisata co mu Kamenge, na mashure asa neza cane akoregwa isuku ku munsi ku munsi ,ku mpome hasize amarangi yera n'ayashaka gusa n'umuhondo.

Abanyeshuri biga umwuga wo kubarira ku ishuri ry'imyuga ryo mu kibumbu hakizimana aramaze kubimenya ariko abandi babiri bo ntibarabimenya yicaye ku mashini ariko arabarira abandi bakaba bakirab ingene bikorwa.

Umwaka w'ishure wimirije gutangura ibikorwa vy'isuku vyarabandanije ku ishure ryisumbuye rya Ngozi ya kabiri umuyobozi wiryo shure akaba ariko arahagenzura araba ko ahari ikibazo hose hakosowe araba ko amarangi yasizwe neza ndetse n'isima

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Buyenzi ryubatse mu buryo bw'igorofa abanyeshure n'abavyeyi babo bazindutse batonda gusaba ibibanza ni mu gihe umwaka w'ishure wimirije gutangura bakaba bose bifuza iryo shure kuko ari ishure risa neza

Ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha ryahoze rigizwe n'inyubakwa zisanzwe ariko baherutse kubaka izindi nyubakwa nshasha ziri mu bwoko bw'igorofa rikaba risize amarangi atandukanye.

Kw'ishure kaminuza ryi Ngozi hari abanyeshuri beshi kuberako ari igihe co gutangura amashure bari bamaze igihe bari mu biruhuko none uno musi baziye rimwe bakaba bakirindiriye yuko babakira.

Umuyobozi wo kw'iishure ryacu ubu afise ibiro vyiza cane nibiro biherutse kubakwa bifashijwemo n'abavyeyi barerera kuri iryo shure nk'uko bama babikora mu yindi migambi y'ishure abavyeyi baraterereye kugira ngo umuyobozi akorera ahantu hasa neza.

Ku mashure habwirizwa kubaho utwuma two kurinda impanuka, cane cane iyo umuriro wadutse. Ivyo rero amashure abwirizwa kuvyitaho kugira bacungere neza umutekano w'abana bahiga.

Abanyeshure beshi bo kuri kaminuza y'umuco bari mu cumba c'amanama barindiriye ku muyobozi wiyo kaminuza ahashika kugira ngo abaganirize ku bijanye n'ubuzima bw'iryo shure

Muri kaminuza habahigayo abana bakuze, ndetse haba hariyo n'abamaze kwubakizabo baba bagabo canke abagore ni vyiza rero yuko haba hari utuzu twa si ugumwe dutandukanye tw'abagabo n'abagore kugira ngo batandukizanya ingwara.

Kankindi n'munyeshuri yize ibijanye n'ubukera rugendo muri kaminuza aravyishimiye cane kuko yaciye aronka akazi agiheze amashure ubu rero akaba yakira neza abagendera iryo hoteri.

Iyo umunyeshure ahejeje amashure yisumbuye aronka impamya bumenyi kuri uno munsi kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe ikiyaga tanganyika bari baramutse batanga impamya bushobozi ku banyeshure bahegeje mu bisata vy'indimi y'ubuhinga.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda pahulo n'ishure ryubatse mu buhinga bwa kijambere bw'igorofa rigeretse kabiri rikaba rifise n'ikibanza imodoka zishobora guhagaramwo hari ndetse n'imodoka z'ibiri hakaba hariho n'igiti gisagaraye c'amababi y'ugwatsi rutoto.

Ishure ry'abanyamerika riri mu Kamenge n'ishure ryiza cane ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru imiryango ikaba isize irangi ryera iryo shure rikaba ryaje gufasha abana bo mu Kamenge batagira uwubafasha

Icumba c'isomero kitaboneka neza, haboneka uruhande rwo ku kibaho, hakaba handitseko ibintu bitari bike; ibi rero bikaba bifasha abanyeshure, iyo bigumye ku kibaho, bakaguma baza barabisoma babisubiramwo.

Akazu ka sugumwe ko ku buhinga bwa none ni akazu ka sugumwe gateguye neza, ariko biboneka yuko ata mazi arimwo mwenako kazu rero ni vyiza ko kaba ahantu batigera baubura amazi.

Kaminuza yitiriwe ibiyaga binini n'ishure ryiza cane gose ryubatswe mu buryo bw'igorofa rikaba risize amarangi atandukanye rifise n'ibibanza vyiza cane vyo guteramiramwo biteyemwo utwatsi dusa neza .

Utuzu twasugumwe twakijambere na cane cane abahungu bihagarika, dusa neza cane turakoregwa isuku, hejuru hakaba hari n'amatara ahabonesha kuburyo umwana agiyeyo bitamugora.

Kw'ishure kaminuza yitiriwe ikiyaga tanganyika hari ibibanza vyiza vyiza umuntu ashabara kwicaramwo akumva araruhutse ni ikibanza giteyemwo utwatsi kikaba gikikujwe n'amashurwe iyo umuntu nu acicayemwo araruhuka mu mutwe.

Abanyeshure biga mw'ishure ry'imyuga rya karunyinya muntara ya ka rusi biga cane cane mu gisata c'umuyagankuba bari mu cumba c'ubushakashatsi bari ko baterateranya insinga n'izindi mu kuraba ingene vyo shobokako bashobora gukora umuyagankuba.

Abanyeshure bo muri kaminuza y'imwaro mu gisata co guteka ka nyange ndere ye imana na, naho imana bariko barategura imfungurwa umwe wese afise ico, ariko arakora hari abakata bitunguru abakata i tomati eka akabahara n'amavuta baza gushiramo.

Kw'ishure iwacu, rya kaminuza, ry'i Mwaro, twari turamutse, dufise umunsi mukuru; twaronse abashitsi benshi, batandukanye; hakaba hari n'intambo, zitandukanye, twatamvye, turidagadura.

Ishure ry'intango rya kabezi ya mbere n'ishure ryiza cane mw' isomero ry'ijyoshure harimo intebe nziza cyane ndetse mu kibanza umunyeshure wese yicaramwo hakaba hariko ikintu umunyeshuri aza kwandikako.

Abanyeshure bahegeje mu gisata c'amazi muri kaminuza y'ingozi, abo banyeshure basohotse mw'ishure bagiye kuraba ingene amazi atunganywa kugira ngo ashobora gushikira abanyagihugu bayanywe ameze neza.

Abanyeshure bo muri kaminuza bari mw' isomero, bariko bariga batekanye kuko barazi ico bakora kanatsinda umunyeshure wo muri kaminuza abamaze gukura ,umwigisha wabo ari mbere bakaba bariko baramwumviriza batekanye.

Mw'isomero ryo kw'ishure ryisumbuye rya komine Gihosha, mu gisagara ca Bujumbura, haboneka aho mwigisha ahagarara ariko arigisha n'ikibaho kirimwo ibara ry'urwatsi rutoto, inyuma yiwe.

Ishure ryisumbuye ryimyuga rya Etesi Kamenge mu gisagara ca Bujumbura n'ishure ryubatswe mu buryo bw'igorofa igeretse rimwe, imbere y'amasomero hakaba hari ikibuga kininiya cane, ndetse hakaba harimwo n'abantu bariko barakora isuku.

Igikoresho ca kijambere co gukarabiramwo kiri ahantu heza cane hakaba ndese ari mbere y'akazu ka sugumwe umunyeshuri rero iyavuye mu kazu ka sugumwe asabwa gukaraba neza intoke n'isabune n'amazi meza muri ico gikoresho.

Ishure kaminuza yu Burundi mu kigo ci Kiriri n'ishure ryubatse mu buryo bwa kijambere bw'igorofa rikaba risize irangi ryera hasi n'ikibuga kininiya kirimwo utubuye hakaba hahagaze n'imodoka zibiri

Abanyeshure bo muri kaminuza y'umuco bari mw’isomero bariko bariyigisha basubiramwo ivyigwa, umwe wese afise amakaye eka n'ibimufasha vyose kugira ngo ashobore kwisubirishamwo ivyigwa.

Abanyeshure, bahegeje mu gisata, co gusudira, muri kaminuza y'Uburundi; abo banyeshure, iyo bahejeje amashure, ntibibagora kuronka akazi; baciye bugurura, ahantu bakorera, ndetse bakaba, baronka n'abantu benshi, babitura.

Ibitabo, amakaye n'amakaramu bisanzuruye ku ntebe ,nta banyeshuri baboneka bigaragarako bashobora kuba bagiye mu karuhuko k'isaha zine canke ka sasita, ariko ni vyiza yuko abanyeshuri iyo basohotse basiga bapanze ibikoresho vyabo neza.

Isomero ryiza cane ryo kw'ishure ryisumbuye ryo mu kajaga iryo somero ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru umuryango ni uw' icuma usize i rangi ry'inginagina abanyeshure barimw'ishure, kandi bikaba bonekako abanyeshuri benshi.

Icumba c'ubushakashatsi co kw'ishure ry'Ibubanza. Muri ico cumba habonekamwo umwigisha yambaye itaburiya yera, akaba ariko arakora ubushakashatsi bw'icigwa agiye kwigisha mu mwaka w'icumi.